Nindeeba orufunjo rurimu ebifunjo ebifunjo ebyo nibabyeta obugaara obu bakunyukyisa ebitookye ebihire nindeeba obugara obumwe harimu obwomire n'obutomire obumwe nibuto

Nindeeba chimpanzee eine ebyaara bihango n'ebinoono byabyo nibihango eine ebyooya bingi aha mubiiri

Nindeeba omushaija ashutami ahari piki aine ebirahure omumaisho ajwaire enkofiira ajwaire enkaito aine ecupa omungaro

Nindeeba enju eyigwire ndeeba akakondo kokukinga aha rwigi oru ndeeba omunda ni tooyi harimu ahokushutama

Nindeeba abaana bari aha gaari ondijo ari aharubaju rw'egaari eri ahansi ebidoomora ebimwe babita aha gaari ekimwe kiri ahansi omurubaju rwaabo n'ebishaka ebibetoreire

Nindeeba abakazi babiri n'omwana ondiijo ayekoreire enku aha mutwe kandi ondiijo aine akagyega omugaro